visiter it chaque jour mom kam gara no sit fe ɗet mesurer la densité ret xad bala recolte fad na koy um commencer anga recolte a toujours maxey mene sauf les dimanche dimanche a fada nga wala vendredi i naro reposer magam jagala repos ke mi dimanche de leyame i niowtu wala semaine lakas um layadene vendredi xaye ba i njaliko yo comme vendredi ka yaca raɓ heure jouli fe ka fadida yenisay um laye dene fat i ñoot nu bes vendredi wala bes dimanche
so wo xa i mbato gar noo ne o fiya bo produit of a an delin kene yin xa i mbato ngar ten yam no kene ka cuq no marketing fe
ok nem fiya bo produit es a an del yenisay na xa sachet xemi jegam xa sachet xa ando naye ga mbinel projet leng encadrer axam taga de mbinelo yo logo es a mbinelo yo wo tele numero telephone es ando naye o jika nga den mu wago na ret xano ga am ga telephone fe mi a jege it xa sac 25 kilos xa ando naye kam fi un no gon entreprise es nda a jega xa sac xa ando itam kam jik wan nene ko ga kan rek nda waag kiro ande na mi xatu
<hesitation> kaga jeg ke jafe jafe na wo

normalement meme o logo of a refa nge teen contact of a wara ref teen ndax win we nga anga noyo a mbaag ngo contacter te
i wey kaga mom a wara waago jeg nda a jega client ke ando naye it njambirano yo parce que dans ce cas fe ando naye ka jika ko jik wan te jik wa tin ko lakas bugo o an client fa ten te jik wa o fiya nga ten contacler ten a jika ngan directement o xe te jik wa tina directement wo a adresser ka donc ka jega client ka leyo nga ye mbuge numéro télephone to comme ko jik wa exiger kino den waga eliminer numero telephone ne comme waxay jarnda waxay ga a teen a xoxof
so instant kene wo ka jeg wa ando naye ko ka lero nge wene xay et ko livrer aden produit of
i mi a jega client ka ando naye bom jala sax kam sorale a den yam kam anda ye xana ŋoto yo produit ne chaque année mina livrer aden kaga nangan mo sorale a a jeg client ;fra ka ando naye koy ga mbeta xamnda a jega client ka ando naye koy miñamo jala fo den nda ana ŋota temps par année um sorale a den
so waga nanga jala fo wa ndef na mene Fatick in Dackar in wene yin

so usine ke na ngiro jala fo den

so mam mam carrement ando naye bo i ndet xay i ndet anga maga xa i nga oyo ye kene reine du sel njegun
ok xaye bote re ina ye xay gan ndet u boutique Cheikh nda nuun non jega te fojem actuellement nda i commencer anga livrer a mem livrer a ay boutique Cheikh Gueye in mene yin xanu mbago ndet ma ndet xa sachet nga xa sachet xa ando naye a mbine Marie Diouf fo numero telephone es wala no we ando naye kam livrer an vers vers prodas in mene yiin o waago bin taga sac es fo numero telephone es a part kaga koy ko gaka um livrer a nda ga kiro numero telephone es
yaga xaye jeg probleme nawo de xaya impacter kene of
non non
calel of wala
kaga jege impact teen

jiko ran xaye yimbatox o saak of xaye wuk tin lakas a xoto sac of a soɗit taga fojem donc sens ɗik ke fop a waga jeg teen impact
kon wo jegiro comme genre jafe jafe wala cono pour o jiku produit of

parce que client ke ngaro ge fojem a maye nga bala i njik wa kaolack xana fangiɗ parce que kaolack enclaver e in jegam jafe jafe a cikax parce que jegam jafe jafe enclavement fene sit fe ka enclaver pour o roq men no ndig ka jafeñ konn kaga jafe jafe a cikax i njegano yo
so xaye no produit of xaye o kina commander angan commander angan bo o bo o manaam o waro livrer in ka coxang xalis fe ndi ka cunga ba daaw pa pare
mi koy moom bo o commaander axam etan fiyo ga num nda kam arreter in parce que kam jegg ten wa ando naye ndamb dira mo ten bo ndik des millions ka ando naye kam saqanelo ten mi bo o livrer bo commander ataxam mene ko li ko verser axam commander axa mona um livrer ongo ten
so wo ga coxango yo xaliss so o sogo coxa den

yam des fois ka jega wana commander ang bo paré to ndabid ke
wawaw kaga moom jeg am teno cas wa ando naye ka commander a a saqanam des millions to bo fa ndik ndabmb diram topa ciñ den lam tan to dawinum a impacter axam a paax
te texu bo bugona bo bugona livrer o kin
<hesitation> hum
foko daw xalis bo pare

so waga meri tona o leye mi kirango yo o coup la ga a ndeta nga ba mbi ngo ten est ce que jeg kiro problème aussi
non waga meritu ma ça veut dire andam xaye famille den on est en famille comme in mbog calel ke rek nanu parce que waga ça fait des années depuis 2000 maxey jala fa den wala ay 2005 kene fop ina njala yo comme xaye a re anga ye o xot anga le cas no boutique leng wan livrer a fojem kaga kam mbisan fojem bata fagiɗ te ref dam parce jega ma dama noona boutique a saqu xana ande o xaga ngo rafid
<noise> question ne bug uma ten refe nama fiya bo bo ka fi nen poser axongo ten sax namo fiya bo ga xa client ke wo dal
nam fiya bo ga a den
i
non client kemi kam nan re fa den no reseau sociaux ke par watshap wala par messager mayu dal à travers vocal ke ten leya yo client ke ndef na dans la sous région we ndef na Senegal koy nanga mo deplacer wa de temps en temps ret no mbinof sax waxtan fo wo usine ke waga ret no de temps en temps ma den visite a refa nga boutique ke mom in mboy nga ra face à face
so usine ke par virement coxango yo ndi ²
non usine ke kam ley nge ka i njik wa den à travers la coopérative o coxa nga coopérative ne coopérative ne jik wa den te v
<hesitation> so compte ne so cooperative dena coxa ngo yo xalis
cooperative ka gara jik casse wala o raw nanga cooperative ne yo a virer ange a raf dingo
so na fiyo bo fog no cooperative ne
non cooperative nene moom ka ley ka in sosu noyo parce ka ref in we na ŋoxa fojem fop i mboka tor leye fojem fop i ɓokator leye pour i mbis fojemole mbaambir il faut i creer yo cooperative naga i mbiyu u mbax taan ten ne créer yo cooperative projet ke encadrer a in i creer o yo ino yo im gar aderan um gar adhérer ten membre fog teen mbida itam sensibliser lakas ke pour a mbong ten parce i anda ye tot ou tard pour i mbi face aux industrie xan i mboka toroyo kaga wara lou i mbi cooperative nana
so mene fop wene fop a mboga no cooperative
la plus part mom no sit ke moom a mboga yo no cooperative mi na jik wana xoxes a refa nga exportation ke mbisa mana client jegum maga rek mina livrer ana na xoxes te verser anam xalises no compte es ka verser a na compte es um livrer in fojemum a refa nga industrie ke ndef na mene koy retim wedan ka xoxes pour jik wana xoxes ka i njeg cooperative na i mber na i njek na ten i jagle ten i jagle ta a cikaxa le a jika nga a jik wa tinan livrer ana xoxes encaisser od xalises e% ina commencer ka mbiya na xam un bon de commande a envoyer am un bon de commande um envoyer a den une facture proforma envoyer am versement par virement um livrer a den facture wanda papiers ke de ndet kaga moom wagan mo fi parce que quant meme fi am gestion o ndik mina bindo da les facture proforma envoyer a den kam binan envoyer reta saisir envoyer ina den den de envoyer angam bon de commande im ndetin saisir facture proforma envoyer ina den de mberse anam xalis fe kaga moom refe parce que journalièrement mina enrigistre oda gestion es mais à la fin d année nak tenum rab da un comptable te fiya nam les mfra états financière fagna a re a 62 millions chiffres d affaire es fagum faak heure nene uno ruma 92 millions jegum en 2022 fene i sutor na donc chaque année chiffres d affires es ka yoqo xa par rapport les années passées ino ano naye ko perter ogu waaw wax deg ne o jikora

<laughs> kon nu mbey nga a tena qox nuun

na ngan mo dawa bo jeg

o fiya ngan ten refu ye plan de trésorier of ten refu ye foko fok o an ke dépenser ona fop ke dépenser uma fop kam sutan à la fin d année bo an benefice es

jega ma facture ku jik wuma parexemple <noise> kam fiya nanga facture parexemple nem fiya ga ano entreprise reine du sel client fe jik wumanama ne e mama genu fop um livrer in xar jik wanum 20 mille sacs <crosstalk> de 25 kilos ñame niger 500 tonnes tonne nu ref na

ga ano nene fi ta facture es bo à la fin d année ke jik wona no kene koy ke ref na charge fe xano sutin an ke ref na benefice es actuellement commander em mayu to jegim ka livrer uma parce fo jemole faga a fiya ngan commander anga jour na ando naye fojema jega koy kam fang ɗa bo jik production fa win lakas livrer in waw parce mene ndamtir soom refu meen jega nga client o jik wanga o jik wan win lakas we o commander angam to jegim kam xota production lakas ke kam gara jek no we ando naye in mbog calel pour livrer ana den meme um commander ange to a soɓ um jeg mayu den de njeg sax kam gara ñima na xoxes o ndik ñima na den ñima na den bala ando naye den xana mbago njeg ka ando naye xana mbaŋo njala tren a nga tena qox ten um ga tena xoxes de nga tena qox den um commander ange soɓ um faŋiɗ

xana galam may ke humidité wena njika ga leyange qualiter nene i mbugu parexemple a refa nga Niger ka leyange fat grain ne magin fata xool xano ande kaga o livrer a den aussi a refa nga we ando naye ka njeɓaɗa xana ande grain ndeɓ ne mbugu wala fojem fo moku mbugu xano anke client fe demander na dal <noise> kaga ka jega waga ɓis client comme à travers la coopérative fene i mbis a client fojemole te fad e% patisen a leye fojemole i mbugiran waw kaga waga jeg parce que soit te xuɓ a xuɓa nga njang kirano wala te jeg impureté mais mi moom e% mi en tant que reine mom livrer a fulim qualiter es te leyame buginum parce que i mbisa fule directement pour a qox in client fe na jika ten na gad wa frais fe yin kene yi